Eni tye dano aryo magubedo abeda i wi kom makiyubo ki bao kun gitye ka tuko coro.

Man eni dyangi aryo ma kitweyo tal i wigi dyangi man kitiyo kwedgi me pur.

Nyig kic tye opye i atura ma onyak maleng ature man tye makwar nyig kic man tye ka kwanyo jami ma limlim ki i kom ature man wek eciyub ki mone.

Kabedo kany tye ka nyuto cere ki lum, kamukene yadi tye i ye, ka mukene yadi pe i ye ka mukene tipo tye mulware madwong kamukene ceng en aye tye mumenyo.

Yo acel tye okato ki idye bunga ma yadi mabocco ki macego tye ma gutwi madwong ata iye.

Lyeci aryo gitye ka wot i kabedo man kama lum tye iye gi yadi mapol adada winyi adek gupye i kom lyec acel kidong winyo acel ocung i kom lyec acel.

Dano abungwn gitye ka bedo i yeya i pi ma pi tye ka mol giteko ngat acel tye ka cung i wi got kun en tye ka mako rec.

Kabedo man tye ki bur ma pii tye iye inget bur man tye yugi ma kibayo ata ki dok bene tye odi inget kabedo man.

Nyig kic acel ocung i wi ature ma onyak en tye ka yenyo jami me yubo moone.

Dyangi aryo gitye ka mwodo lum, lum kaeni weng gitye macego.

Dano aryo obedo ingom ma tye inget nam nagt acel tye ma obedo abeda ngat acel tye obuto i kom lawote gin gumako nyo mo ma telo tol ceto malo kun gineno malo.

Man nyig kic ma tyeopye i wi ature ature man onyak madwongo nyig kic tye ka yenyo jami malim me yubo mone.

Laco acel tye i dyer pi katero nette ki bap me mako rec godi bene iteng pi man.

Man eni tye poto ma kipito i iye cam ileng ikine tye ma ki gero wek kalele omol ki iye ki dok bene poto man tye ma yadi oloworo

Man eni poto labolo mukene tye madong onyak laolo madit ento mukene pud tye ka nyak anyaka kidong labolo mukene tye matino

Ka piko mo tye i teng yo dano angwen gitye i ka piko moo man i nget ka piko moo tye ot acel ki dongyadi bene tye.

Kabedo man tye ma lum dwong i ye kidyangi bene madwong, diyangi egoni gitye kacamo lum kidong yat acel bene tye kabedo man.

Winyo ocung iwi pii lum ki ature bene ocun iwi pii man ka mukene lum boco ka mukene lum cego.

Dano ma dwong gitye ka tero net i dog pii otl net acel obino i kom yeya gin mito cito ka mako rec i pii winyo bene tye ka malo i wi pii man ki dong bene i nget pii ti got madit mubene mabor

Man eni tye dano aryo ma gumako cente kit ma gurukke kwede dako oruko bongo gin gitye ka nyomme lagit ma i cingi

Eni yat acel madit majange tye morye madwong kic tye ma opong i jang yat acel meno.

Ot man tye ki bongi madwong adada bongi mukene tye ma kingabo angaba i kor ot ki dong bongi mukene tye ma kibanogi abang ai kom luwotgi.

Dano tye ma omako rec i cinge rec man ongamo doge woko pien ni pe i pii nongo yweyo tek ma bene romo neke woko

Man ot yat eni ot yamo ka ma kigwoko iye jo ma ginongo tek me yweyo jami ma enini konyogi wek gin guywe maber kit madano ywe kwede labongo ayelayela.

Man eni dye bar i dye bar tye latuk ragby muromo conge piny kun oketo cinge i wi kom me bedo kun cinge bene omako wiye gin ma ruko i wiye oketo piny bar man tye ma yadi olworo.

Lyec acel tye ka camo lum i ngete mukene lum bor ka mukene lum bor.

Dano adek gitye idog pii latin matidi ma oruko otok iwiye en tye omako rec icinge kun laco ma ocung kicen ni ocung tye kaneno pii

Kabedo man tye rii gin adek aryo gucung i te yat acel ocung ka maleng yadi acengo cegocengo bene gitye i kabedo man.

Ot eni tye ot lega dano obedo tye i wi kom matar kom mukene tye magicanogi i kom ot ngat acel tye ma oruko ocamo ngenyo mo umo doge ki ume jo mukene tye ma gumiyo wangi o kun gitye ka lega.

Man nenoni gitye cente me lobo me Uganda man enguni weng gitye cente mapote alip apar alip acel alip pyeraryo ki dong alip abic

Togo tye ma otwi madwong i kabedo man winyi aryo tye ma gupye iwi togo man ki dong oboke ma mogo gilak alakani tye ma olak bene i kom togo eni bene.